Kumele sihambise abantwabethu ezibhedlela ukuze beyelatshwa imikhuhlane ethizeni bathole amajekiseni besesebancani ukuze bengahlupheki ekukhuleni kwabo, minengi imikhuhlane ebamba abantwana abancane, njengabazali kulungile ukuthi bathathwe abantwana labo besiwe kubodokotela ukuze bekwanise ukuvikeleka emkhuhlaneni ethile, njalo njengoba bebancane bayabe bengelalo ulwazi.

Eziibhedlela kwabezempilakahle kumele bavale amakhala ukuze bangathelelani imikhuhlane ethile bagqoke izinto zokuzivikela kusukela emehlweni ingabe lezandleni lapho abamba khona imithi ehlukeneyo ukuze bengatgelelani, bavale njalo lamakhanda ukuze imithi abayibambayo ingangeni inwele icine isiva ngeminye imikhuhlane kuzigulane zabo kulungile ukuthi bazinakekele.

Abantu abagulayo umkhumbulo bayathathwa besiwe ezibhedlela lapha abayelatshwa khona okuthwa kusengutsheni ukuze bathol' usizo lapho bethol' ama injections lamaphilisi azoyenza khon' ukuth' ingqondo zabo zilale zithol' ukuphumula njalo begqokiswe kahle betholiswe ukudla lapho beselatshwa beze bayesila, bephathwe kuhle njalo ngabodokotela lab' abakwanisa

Esibhedlela kumele kube yindawo enkulu ebetha umoya. Indawo elabongi labongikazi lapho okufikela khona izigulani zisiya yelatshwa. Kulungile ukuthi kuhlale kuhlanzekile ukuze imihlane ingagcwali indawo yonke. Kanjalo kulemibheda ethwala abantu abafika besehluleka bebahambisa lapho okufanele khona njengabazithweyo asebesehluleka ukuhamba bayemukelwa.

Kuqakathekile ukuthi indawo eziyizibhedlela zihlale zihlanzekile njalo zakhiwe kakuhle kube lendawo lapho abantu abahamba bevikelwe khona elangeni ukuze lingabatshisi.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi imithi ibekwe phakathi kwamashelufu, iheliswe ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi labayidingayo bangathwali nzima ngoba ibekwe egcekeni.

Kulungile ukuthi wonke umuntu ehlale hlale esiyahlolwa ezibhedlela ukuze ubekwazi ukuthi impilo yakho imi ngaphi ngoba impilo yakho iqakathekile. Akhona amadokotela ahlezi ekhona okufanele esinikeze imibono emitsha ngempilo lapho sihloliwe sathola ukuba siyagula, azosinikeza ulwazi ukuba siziphathe njani ukuze sisinde kuleyimikhuhlane esiyabe siyitholile.

ezibhedlela kumele kuhlale kubetha umoya kumele kube yindawo enkulu lapho kulama room atshiyeneyo ukuthi la ngawezigulane abantwana labantu abadala kuhlukanisiwe konke labazithweleyo abalindele ukuzobeletha kube yindawo ehlanzekileyo ukuze imkhuhlane ingathelelwana ngokuphangisa njalo kuyaqatshwa izisebenzi ukuthi zilungise

Kuqakathekile ukuthi umongikazi lesigulane bagqoke okokuzivikela kusukela ekhanda kusiya enyaweni, ukwenzela ukuthi bangabanjwa yimikhuhlane, ikakhulu leyi ememetheka masinyani.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi amanesi abhale phansi abelolwazi ngesigulane abaselaphayo ukwenzela ukuthi kungafikii sikhathi phambili. baphiceke ukuthi singubani?

Abantwana kabelatshwa ezibhedlela kuphela. Zikhona izindawo lapha abalatshelwa khona phandle kwesibhedlela. Kuqakathekile njalo ukuthi lezo ndawo kube zindawo ezihlanzekileyo.

Endaweni eziyizibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu bonke bagqoke okokuzivikela okunjengezifonyo ukwenzelukuthi bangabanjwa yimikhuhlani

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi abantu abazokwelatshwa bathole izitulo zokuhlala ngoba inengi labo abenelisi ukuma isikhathi eside, uma belindele ukungena kudokotela.

Ezibhedlela sekutholakala imitshini eyizigxingi, ezincinyane. Ezibunjwe ngendlela enhle, okwamagama. Imitshini leyi, kubhaliwe ibizo layo phandle.

Isikhona imitshina emihle eimincinyane elombala omnyama lomhlophe. Imitshina leyi iqakathekile ukuthi itholakale ezibhedlela ngoba ilusizo

Imithi yezibhedlela isihlaliswe'mambodleleni ihlukaniswe ngemisebenzi yayo amabhodlela la afakiwe amaphepha alabeliweyo ingabe abhaliwe ukuthi lowo ngumuthi wani njalo ahlukanisiwe ngezivalo ukuthi leyi isebenza lokhu ngezigaba ngezigaba ukuze bebulale imikhuhlane, lapho beyinika izigulane babekwazi ukuthi lo ngowani, lo ngowani amaphepha siyabala njalo sesbona lezi"

Amaphilisi asetholakala phakathi kwamabhodlela alezivalo ezimhlophe. Phandle acecisiwe abhalwa ngamabala ayisibhakabhaka, kulezixwayiso njalo ezicacileyo phandle.

Amaphilisi asefakwa phakathi kwamabhodlela. Alezivalo ezimnyama. Phandle kunanyathiselwe iphepha, elilamabala amakhulu. Ukwenzela ukuthi abantu bawafunde. Bengakasebenzisi amaphilisi.

Amaphilisi asehlala endaweni ezitshiyeneyo amanye ahlala phakathi kwamabhokisi amancane amahle abhalwe ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi abantu bafunde izixhwayiso ezilotshwe phandle.

Imithi yokwelapha isifakwa phakathi kwamabhodlela amancinyane .Amabhodlela lawo alombala omhlophe loyisibhakabhaka njalo phandle kwawo kufanekiswe isiphambano

Abantu kuqakathekile ukuthi bafundiswe ezibhedlela ngemikhuhlane esikhona lezindlela zokuyivikela. Lokhu kwenzukuthi abantu babelolwazi olupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi amanesi labodokotela bafundiswe njalo bafunde ukwenzela ukuthi babelolwazi olunengi ngokuphathelane lezempilakahle.

Ezikolweni lapho okufundela khona abantwana bezinga eliphansi kuqakathekile ukuthi kube lamatafula alingeneyo lezihlalo lezi ngwalo zokubhalela lezokubala.

Udokotela ulungile ukuthi ebelendawo yakhe , lapho ahlala khona yedwa..Lapho agcina khona imithi, ehlukeneyo, ukwenzela ukuthi abongi abangekho ezingeni lakhe, bengabi beyisebenzisa layo, ngoba abanye bengazi ukuthi leyi iyabe isebenzani. Njalo kulungile ukuthi ehlale egqokile impahla zakhe zomsebenzi, lezokuvikela emithini, njengoba ehlezi ebamba imithi eminengi etshiyeneyo, evale...

Imithi minengi emafamasi. Uyahamba uyethenga lowo owulotshelwe nguDokotela loba ufike ubachasisele ukuthi uzwanjani. Ma ikhona engadingi ukuthi uthole incwadi kaDokotela bayakuthengisela uthole ukwelapheka. Iyabe ifanekisiwe eminye isemabhokisini eminye isemambodleleni amancane kusiya ngokuthi ngowani bayakuthengisela uthole ukusila.

Emakhemisi imithi bayayibeka beyikhangelisile ngamabizo ayo ukuthi lo kuthiwa yini njalo welaphani. Yimithi ehlukeneyo ukwenzela ukuthi ma uwuthenga ukwazi ukuthi uthengela ukusebenzisani njalo bayakutshela ukuthi lowu ngowani ukuze ungathengi into engayisiyo futhi kuyabe kumele ukuthi nxa uthenga ube lencwadi oyibhalelwe ngodokotela ukuthi hamba uyethenga umuthi.

Odokotela, abongi labongikazi bayavakatshela indawo ezithile behamba beselapha abangakwanisi ukuzibuyela ezibhedlela. Bayabasiza ngenhlupho ezitshiyeneyo bebafundisa ukuzivikel lokhu bayakwenza bebalandile ezindaweni zabo bebahlola imikhuhlane ethile njalo bebayelapha.

Kuqakathekile ukuthi indawo zokwelaphela izigulane, kube zindawo ezivulekileyo lapho abantu abazatshaywa ngumoya khona. Lokhu kwenza belapheke kahle bekhululekile

kuqakathekile ukuthi abantwana abenza imidlalo badingelwe imithi etshiyetshiyeneyo yakhona ihlala phakathi kwamabokisi abhaliweyo ibizo lalowo muthi ngamabala amakhulu iyimihlobo etshiyeneyo imithi yokwelapha abalimeleyo

Ikhona imithi yesintu etholakala enje inengi layo liba yihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko njalo ziba sendaweni eziminyeneyo

Minengi imithi yesintu ehlukeneyo etholakala ezihlahleni emafulawuzini njalo eminye ihlala ezintabeni eminye ngesingayaziyo ingabe eminye igejwa ngaphansi kwezihlahla iyabe izipande kodwa iselapha ezintweni ezitshiyeneyo ingabe eminye yiyo elungisa amaphilisi ingabe amafutha aselaphayo ezintweni ezitshiyeneyo leyi yimithi yesintu engatholakali ezibhedlela

Imithi yesintu ihlaliswa ezigubhini ethwa yizigubhu lapho okuyabe kuhlanganisiwe imithi ethile ehlukeneyo yelapha njalo imikhuhlane ehlukeneyo ivalelwe lapho lalapha bakutshelukuthi longowani lo ngowani iyelaphizinto ezihlukeneyo leyimithi eyenziwe ngokwesintu kuphela ayitholakali esibhedlela kodwa iyathengiswa phandle ingabe yizinyanga loba yizangoma.

Sezikhona izingwalo ezilemfanekiso yemithi yesintu. Kuqakathekile ukuthi abantu babeyazi imithi yesintu babale lazixwayiso ezibhalwayo kulezo izingwalo ukwenzela ukuthi bangabi lokuphiceka.

Ezingalweni akhona amapikitsha awemithi yesintu kuqakethekile ukuthi abantu bafunde okulotshiweyo ngaphansi kwaleyo mpikitsha ngoba kulengcazelo ecacileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi imithi yesintu etshiyetshiyeneyo eminye imithi yesintu iyakhula ibe yi zihlahlakazana ezilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko

Eminye imithi iyakhula ibe yizihlahla ezinkulu. Njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi behlanyele imithi yesintu ezindlini zabo, bengathwali nzima ngokuyadinga endle.